Oondjuhwa hadhi langekwa moshikuku, oondjuhwa hadhi tu pe omayi nonyama. Uuwanawa womayi nonyama oondjuhwa ohayi kala yi na iipalutha. Iipalutha ngaashi oprotein ndjoka hayi kwathelele momasipa gaantu oyendji.

Oshikuku shoondjuhwa nenge egumbo lyoondjuhwa. Mehala muka ohamu kala oondjuhwa nokuuhalwa. Ohadhi sililwamo wo oshimpwiyu moka hadhi pelwamo iikulya oshowoo omeya gayela. Olundji yamwe ohaye dhi ningipo iipindi, tayedhi landitha, yotayi imonenemo iisimpo. Dhimwe ohadhi liwa momagumbo, dhimwe tadhi dhipagelwa aayenda nenge poohango.

Iikunino yo ngashingeyi oyu uviteko. Iimeno hayi kunwa ya landulathana pokati pena oo meta nenge oshinano shi thike pamwe. Iimeno hayi tekelwa kominino muna omeya ta ga ende taga shashamine oka meno noka meno.

Oshimbombo, ano ongalamwithi yashiteni hayi kwata pela nawa nohayi tekula aakuluntu noohembundangele. Uuna ya telekwa ohayi tulwa moshikwatelwa shetu shomuthigululwakalo hashi ithanwa elilo. Elilo ndyoka olya ndulukwa moombale dha za kiiyale, nomalilo ngaka ohaga ningwa olundji kaakulupe uuna ya kuutumba momuzile kaaye na sho taya ningi. Yo ohaya ti otaya vululukwa nonande oye na sho taya longo.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa shina omalwaala omawanawa omakonde omatokele nomaludhe. Uunimona wawo nenge nditye uungolona ohawu ngwangwana mutu shaashika kawushi kutya yina gwawo oguni.

Welwichia oshimeno shimwe shomidhi omile hashi kala mombuga ihashi tekelwa kehe esiku shi na omafo omale, okamvula okashona hono haka loko mombuga oko ngaa haka nu omidhi dhadho omile hadhi vulu oku adha kohi yevi dhinwe omeya ano oshimeno hashi hupu muukukutu.

Omagumbo gomomithitu ohaga monikitha uuyuni nawa nuuna aatalelipo taye ya moshilongo omo haya lala, ano omagumbo gaayenda. Omagumbo gaayenda ohaga pe aantu yomoshilongo iilonga onga aateleki naaopaleki. Shika ohashi monene aantu mboka iiyemo.

Iikulya otu na okuyi lya esiku kehe. Iimbombo ohayi zi miilya mbyoka twa longa momapya, tatu yi li tayi palutha omalutu getu, oshowo oomboga dhoka hadhi zi momapya, ano omboga oyina uundjolowele owundji lela. Ondjuhwa yoshiwambo, ombwanawa ngiini ngele toyi telekele aayenda oshowo aantu niikunwa yetu mbyoka, oonamunate oombwanawa shili.

Etango eyamba tali piti lya sheneka nawa. Oonte oontalala neluwa tali tende. Aakulupe taya penduka, oshowo aanona taya yi komanongelo ya ka mone shokomongula .Etango hali tiliganeke nawa lya fa eshunga lyo olya fa etiligane

Efuta, eshito lyatate Kalunga eewaanawa. Omeya omanamwenyo omabulawu. Shampa efuta lya geye, oyendji ohaya sile mo. Oyendji ohaye ga tila ngiini omeya ngoka gefuta. Momeya mono mu na oohi odhindji dhomaludhi ga yoolokathana.

Iinamwenyo ya yoolokathana, ya ngundumana tayi nu metale omeya. Iinamwenyo ngaashi, uudhila tawu tuka mombanda, Oongolo, Oosino nosho wo Oompo. Iinamwenyo yimwe oya thanekwa kiimaliwa yOmafo gaNamibia ngaashi oshimaliwa shefo shoondola omulongo.

Omuthigululwakalo gwAawambo aakulukadhi oha ya zala oohulukweya nenge oohema dhoontulo niikayiwa komitse, omanga aasamane oha ya zala omagala gondjeke komitse. Ngele taya popitha aantu, omagala ohaye ga kuthako komitse. Aakuluntu ohaya kundwa omuntu eli omutumba.

Omuthigululwakalo gwaahimba, omuthigulukwalo gu na omwenyo natango momithigulwakalo odhindji dhaaNamibia. Ihaa zala iikutu yowala, mbika yanakanena, ohaa zala ashike iikutu yomuthigululwakalo. Omafufu ga pandwa ngaa, nomagundji kombanda, osho woo uunona . Haa zi muundunda wawo womwiidhi. Omuthigululwakalo gwawo ongoye ogwo owala toti sutu.

Omatama omatiligane molwaala, uuna taga imi ohaga omazizi, taga yi kuutiliganeshunga, taga ningi nduno nawa omatiligane. Ohaga longithwa miinima oyindji. Uuna aantu yamwe taya teleke ohaye ga tula monyama, ano ga ninge omuhoka omuwanawa. Yamwe taye ga li omayihu, taye ga li nomongwa. Ohaga kuthwa ko noonyala, haga tonwa ko, nenge nuushina.

Oonyanga Oonyanga dhi li pamaludhi, ashike ndhino oonyanga oontiligane dha simanekwa koyendji, oshoka ohadhi aludha iinima oyindji ngaashi omashikisha. Pethimbo lyoCorona oonyanga ndhika odha aludha oyendji ye li momagumbo nomiipangelo. Shampa we yi tula moshikaasino ndjono tuu, wa aluka nale.

Ehala lyomayinyanyudho ndyoka lya nuninwa aanona naakuluntu. Aanona ohaya kala taya dhana komakwilika yo aakuluntu olundji ohaya yi ko ya ka uve ombepo ya talala nawa nokuvululukwa uuna ya mana iilonga yawo momagumbo. Aakuluntu mboka haye ya nuunona ohaya kuutumba nduno kuupundi ya tala nkene aanona taya dhana, opo kaya imonithe iiponga.

Moshikunino oha twaadhamo iiyimati niikwambonga ya yolokathana ngaashi oombonga dhuushimba, dhina omafo omazizi gaziza nawa. Iimeno ndjoka yi li miikunino oha yi tekelwa koopayipi.

Onzinzi ongombe yetu yonkadhi. Pethimbo uutana tawu yama ohatu kutha ko oshindji ngaashi omahini. Uuna ya dhipagwa, oshipa shawo ohatu shi ningi po ombanza yokulala. Omushila gwawo tagu ningwa omushila gokuligolitha ohango nooniga tatu dhi ningi po iikolo yo ku kola oongongo.

Omandoko, uudhila uuwanawa womomeya. Hawu kala wa toka too nomagulu gawo omale omatiligane. Shampa we wu mono uyali wu li pamwe, oto ti owala sutu!

Omwiidhi gwamena nawa tagukoko komvula, tagu palutha iinamwenyo yomomagumbo niinamwenyo yomokuti. Momwiidhi muna omagumbo ngaashi uudhidhi, oontenda, omaanganime nomawiliwili. Uuna pweenda iihauto ondjila ohayi palwa nawa taku tiwa epola.

Etiti oshikwatelwa shoshiwambo hashi ndulukwa olundji kaanongontu ano aakulupe mboka yeshi nawa omuthigululwakalo gwetu. Omatiti haga hongwa nawa momaloya etaga kukutikwa . Uuna aayenda tayeya momagumbo omo unene hamu tulwa ondjuhwa yoshiwambo nenge omakaka . Ohamu elelelwa ano kondanda lunde.

Oondjuhwa odhina omalwalwa ogendji dhimwe oontokele, onduudhe dhimwe oonkanga, odhina omilungu omikukutu dhono hadhi longitha okushomona iikulya oshowo omanyala gokuhadha iikulya. Oondjuhwa ohadhi vala omayi oshowo uuhoho hawu longithwa okukuna iimeno.

Oohi oshinamwenyo shomomeya. Aantu olundji ohaye dhi kwata ya ka landithe, opo yi imonene mo iisimpo yawo, opo yi ikwathele noompumbwe dhawo. Ohayi gandja uundjolowele ngaashi oproteina kaantu. Ohayi vulu okuliwa ontalala, yo ohayi vulu wo okukukutikwa yo tayi ka liwa ya kukuta. Aanongontu mboka yu uvite ko ohaya vulu wo okudhi dhipaga e taye dhi tetele nawa moondooha.

Oombaka uudhila uuwanawa. Uutokele watya omanyala geli kumwe. Ohadhi kala momeya nodhi hole omeya. Ohadhi monikatha omagumbo nawa . Hadhi pewa iikulya miikuku etadhi kalala mo odho hadhi ninwe omeya. Oofupi dhatya omilungu omile noothingo oonde nuushila watala mombanda.

Okangwena ka ziza nawa, mu na uumeno uuwanawa. Ehala hali gondjwa kaantu nokiinamwenyo iishona ngaashi oontenda nuudhidhi. Aantu ngele ya loloka, ohaye ya okukuutumba taya tala eshito ewanawa lyaKalunga nkene lya opala.

Ondjamba meya, hayi ihala nohayi lala momeya. Ontilithi ndjo, yatya omayulu omanene nomakondo, nuumeho uushona nuukutsi uushona. Ohayi li omuntu, ngele oto dhana nayo.

Okamenye , uumenye wushikile kuuzilo shilo waAfrica ngaashi oshilongo Namibia. MoNamibia ohawu zi nenge ohawu adhika momakukutu vi ngaashi oombuga nomomatosha. Owu shiwikile molwa uundjanga shaashi ohawu nuka nomoku matuka itoya.

Oohi Oohi odhili pamaludhi, dhimwe odho shiwambo dhimwe odhaza mefuta. Moohi ohatu mono mo uundjolowele owundji ngaashi ooprotein, oku palutha momalutu getu, hatu mono mo wo omega-three.

Ondundu Ondundu ya ningwa momamanya. Iimeno hayi mene mo nuunamwenyo uushona hawu londoko, mu na omagumbo goyendji ngaashi omahanganime, oontenda nomawiliwili. Aantu ohaya londo ko yeki ithanekele ko.

Omatama, omatama omatiligane molwaala omatama oyendji mba yena iikunino yago ohaaka ninga iipindi haya kalanditha kwaamboka itaya vulu okugamona etaa monomo iisimpo nenge iimaliwa yawo. Omatama ohaga longithwa miinima oyindji ngaashi momihoka nayamwe ohaya li.

Oondundu, oonzo dhopaushitwe dho opaleka eshito lyatate Kalunga, ano dho opaleke uuyuni. Uuyuni tawu monika nawa muna omagumbo goonyenti, oondje, omayoka nomayanganime pooha dhadho puna omwiidhi. Omwiidhi hagu liwa kiinamwenyo yomokuti ngaashi, oomenye, noshowo iinamwenyo yilwe yomaludhi gi ili nogi ili.

Ongoshi ndoka, ano onime. Momihoko dhAawambo omu na omazimo gaantu ogendji. Yamwe Aakwanekamba yo yamwe Aakwananime. Aakwananime ohaya itangele oonkoshi nenge oonime ndhoka, oshoka Aakwananime oye hole okulya onyama yo oye hole okukondja ngaashi onime tuu yi li.

Omambakumbaku oge li pamaludhi. Gamwe ohaga pulula, gamwe ohaga kutha mo ongwena. Ohaga kwathele komikunda uuna kaapu na iipululo. Ohaga pulula go taga kutha mo ongwena. Ohaga ningi iilonga iipu. Oga tya omagulu omanene.

Ondjuhwa ya siikila uuyuhwena, ondjuhwa ndoka ondjuhwa ondhigu yi na ondjahi. Shampa tuu wa kutha po okayuhwena kamwe owu na okushi mona to matukithwa kondjuhwa ndjoka. Ohayi yambidhidha uuyuhwena wayo mpoka tayi vulu nokuwu hadhela. Oko kwa za oshitumbula shoka hashi ti kutya omukulu gonale okwa ti: "Kayuhwena hadhela nyoko, nyoko onale e ku hadhele."

Okoshi, Onime, shapa weyuvu tayulu uuyuni awuhe ohawumatuka, yihole onyama ndjo, Iinamwenyo momatosha ohayi matuka kehe ethimbo yeyimono.

Ehenene nenge komandundu kwa kolota omwiidhi. Omwiidhi hagu kala ko uunene omukukutu kuna iimeno tayi yalulwa niinamwenyo yomomapya ihayi kalako. Ohaku kala uunamwenyo uushona ngaashi uundhidhi nomahanganime.

Omathano gokomakuma ga thanekwa kAakwankala, aantu mboka yomomuthitu mboka yoomvula dhonale shi dha li ko. Ohaga holola nkene onkalamwenyo ya li, nkene aantu ya li haya zala, nkene iinamwenyo ya li hayi dhipagwa, mpoka ya li haya zi nankene ya li haya dhana uudhano womuthigululwakalo.

Oshilando pangelo shina omatungo omale gatsa mombanda ano omafilitsa. Muna omiti, muna oopate dhandulukwa nawa kaanongontu, muna oongeleka, muna iipangelo kehe shimwe oshaanawa omo toshaadha.

Oohi shampa dha kwatwa nonete oha dhi zimo omayovi nomayovi. Onete ohayi kwatwa kaantu yaali kombinga huka naahwiyaka eta yi ndjuulwamo nduno momeya.

Omulongo oshi shitomwa sha kalunga. Ohatu adhamo oohi osho wo omeya, omeya ohatu ga tekemo, oku longitha iinima yo megumbo ngashi oku tekela iimeno nenge iikunino nditye kondanda lunde, oku kuthamo omeya goku yoga iikutu osho wo oku telekitha.

Uunamapya nuunimuna owa, aantu mbono momapya oha kuthamo iikulya oyindji yomaludhi , yamwe oha kuthamo ombonga, aakulukadhi oyendji ha kala yitsakidhila, hakuthamo ombonga, hakuthamo omatanga yipaluthe komaluntu gawo osho wo okupa Iinamwenyo yawo.

Oshikunino sha ziza nawa tuu ndo. Sha ziza zi. Miikunino ohamu kala oongala hadhi zi ezimba ewanawa hadhi opalekitha eshito lyaKalunga naantu haya kongo mo omuzile uuna ku na omutenya.

Oondjuhwa ohadhi kala momagumbo odhindji. Ano muna omakondombolo, noondjuhwa nuuyuhwena. Ondjuhwa onkiintu omanga ekondombolo elumentu. Haga kala pamwe, haga pelwa iikulya pamwe. Ohatu mono ko nee omalwenya gatho uunene ngaa gomakondombolo haga tulwa komagala gaasamane, hatu mono mo omayi oshowo onyama.